Ekiro ekivubibwamu y'ennyanja gye tulaba wano. Ennyanja eno yeetaniddwako ama amaato ag'enjawulo amangi. Mmabbali gaayo abantu bayimiridde waliwo omukyala ayimiridde ku lukalu ng'asitudde omwana era nga waliwo omuvubuka omuto ayimiridde awali amaato. Mu mazzi mwennyini tulengera omwami atudde mu lyato ng'akuba enkasi kiragira ddala nti atambulira ku mazzi. Mu maaso eri tulengera ebi ebiddoddo ebyamera ku mazzi era nga waliwo n'amaato ag'enjawulo.

Entulege, ensolo zino ziyina obulago obuwanvu ziyitibwa entulege era entulege zino zibeera nnyo mu bifo ebyobulambuzi nga zirambula abaana banyumirwa nnyo okuziraba anti ka langi ke ziyina kasikiriza abaana abato, kyokka ensolo zino zibeera nnyo ne mu zoo, zibeera nnyo mu bifo mu national game park ez'enjawulo era nga gye ziri wano ziri mu ttale ziringa eziri mu game park.

Ennyanja ennene erimu agayinja era nga waliwo n'ebintu ebiri ku ngulu ebitategeerekeka. Waliwo n'ebinyo ebi ebisolo eby'omu mazzi ebiri eri waggulu ku ago agayinja aganene ebyebaseeyo, ate ebirala biri mu mazzi, mulimu omwami kyeruppe naye ali mmazzi ayambadde ekisweeta ekimupbisse ne ku mutwe nga musanyufu.

Akagabi kamagaladde nga kalinga akayina ekintu kye kalaba ekitiisa era entunula yaakyo kayina kye keetegereza. Akagabi kano muziro ogw'eddirwa abantu Abaganda ab'omu Buganda era nga mwe kali ttale ddala, Obugabi buno bubeera nnyo mu bifo ebirambulwa era ne mu nsiko ennene ennyo oba mu bibira.

Akantu kano kaakolebwa mu mbaawo era nga kalabikira bulungi ddala ebintu ebiri mmabbali bikoonebwakoonebwa era bisobo biriibwa nga bikoonebwa biggyibwamu obusigo obukoonebwakoonebwa akantu ako nga beeyambisa akantu ako era nga kalungi ebintu bino ebirabika obulungi birimu bimyufu mu langi yaabyo era nga ne kano akantu kasiigiddwa kalangi akamu.

Akakubo akali mu kyalo era nga tu waliwo n'ebizimbe ebizimbiddwawo naye nga amabaati gaabyo makadde nga mu bbali n'ebbali waliyo ebisiko oba ekikande.

Luno oluguudo ludda Entebbe. This is... eno Entebbe road era nga mu mabbali tulaba luno oluguudo lwazimbibwa lwawuddwamu ku ssekkono ne sseddyo era nga waggulu tulabawo we bayitira ekiguudo ekiteekeddwawo waggulu we bayitira, ng'oluguudo luno tulaba ebbali n'ebbali waliwo ensozi n'emiti egy'enjawulo kw'ossa n'omunaala gwe tulengera, ng'emmotoka erimu eyitamu bulungi nnyo. Oluguudo luno terubeerako mmotoka nnyingi nnyo anti luno oluguudo ludda Entebbe. Lulabika nga lufaanagana enguudo ezikwata Entebbe.

Abaana abato batudde bali mu kulya, abalala batunuulidde bannaabwe nga batudde bulungi nnyo era bambadde n'engatto. Abaana bano balagira ddala nga ekyokulya kye babawadde bakisiimye nga bali mu kulya era nga basanyufu nnyo. Tulaba we batudde mu busubi era nga bambadde engoye ez'enjawulo naye ng'abamu bataddemu emidaali mu bulago.

Ennyumba enkadde ng'emogosemogose yali efuuyiddwako aka akalangi akeeru naye yonna emogosemogose nga yazimbibwa beeyambisa ensagazi n'ebbu ne n'ebbumba n'ettosi eddo lye tuyita eddongo ennyumba amabaati gaayo gakaddiye. Ennyumba eno nga mu mabbali gaayo bazimbyeyo ennyumba naye yo bagizimbisizza matoffaali ate era nga tulaba emiti egiriwo egy'enjawulo wansi mmaaso g'ennyumba eno waliwo oluggi olwavaamu lwe batadde ebbali ate n'olulala luggule. Ennyumba eno mmaaso gaayo waliwo obuti obw'enjawulo nga bwa kiragala era n'essubi lya kiragala. Tulengera omu ebitooke eby'enjawulo ebiriwo ebyetooloddewo olabira ddala nti ennyumba.

Kano kabonero akamanyikiddwa ennyo mu mu mu buwangwa bwa Buganda era nga eno engalabi yasi yawundibwa ku luguudo olumu oluli oludda e Mmengo n'osalamu ng'odda Rubaga, olu enku enkulu engalabi eno yasalibwamu era eyina akabonero ak'engabo ya Kabaka, nga bino bya nkizo nnyo mu byobuwangwa bwa Buganda.